Pͻgebͻ banii la are. A nyͻge taa nuuri a do ne saazu. Ba su la kpare zeere a are kͻge sola. Kyԑ yԑre boma ba kͻkͻԑ poͻ a are.

Lɔɛ ne yie la a nyɔge vūū a dire a peɛle sokoɔraa ka noba are a sori poɔ a kaara a vūū naŋ dire. A lɔkpinni, a vūūkpinni lɔɔre meŋ are la a sori poɔ

Bibiiri banaare la be baa poɔ a ɔnnɔ kõɔ. Ba taa la bootiri ata. K'a bie kaŋa su kpardoɔre, kyɛ ka kaŋa meŋ dɔɔ teŋɛ kyɛ ɔnnɔ a kõɔ.

Dͻbͻ bayi la, ka a dͻͻ kaŋa are dendeŋ, a nyͻge kue a taa kyԑ ka a dͻͻ kaŋa meŋ dͻͻ teŋԑ a meŋ nyͻge a kuri. Ba zaa bayi vͻgele la zupili peԑle kyԑ su kparre a pͻͻ ba meŋԑ.

Pɔbɔ bayi ne dɔɔ la are a sɛlɛ teere, kyɛ a vaare mine be l'a ba puori poɔ a e yagayaga lɛ. A pɔbɔ bayi su la kparre naŋ e vaare kyɛ seɛ kurgbɛwoori. K'a dɔɔ meŋ su kparoo naŋ e ulimo.

Dͻͻ la vuuni nyͻge sola. A dͻͻ su la kpare sͻgelaa. O are la peԑle yiri, ka dͻͻ kaŋ meŋ are a yiri nimbitͻͻre.

Nasaapeɛle la zeŋ kuori zie, ba su la bonsɔglɔ, kyɛ ka a kūū meŋ biŋ ana a daga. A dɔɔ kaŋa gbi dumo a puoro a kuori deme. A kuori deme pɛgle la pɛmɛ buluu.

Bibiiri la zeŋ daa zu a dɛle dankyin. Bam, ba mine su la kpar vaare, ka ba mine meŋ su kpar zeɛ. Pɛmpelɛɛ pempeɛl meŋ biŋ la a teŋɛ soɔ.

Pͻge la zeŋ dakogi zu, a dͻgele boma kuripootu zu kyԑ ka oorͻbare ayi a biŋ a o nimbitͻͻre ka boma a dͻgele a oorͻbare zu. A orͻba e la pelaa, a pͻe meŋ seԑ la wagyԑ kyԑ le zutaraa o zu poͻ.